ker gi am na néegi mag buñ pintir pintir bu wee am ñaari paranteer ci ganaaw nég bi am na tabax bu pereegut ci kanami négg bi amna garabi kokko ak garabi fuloor yu nekk ci kawawu tabax bi amna ñaari b bunti muto ak buntikir mini jaar ci pegi bunti bunte yi ni amnay garabi fuloor yu fa taxaw

Poti mbalit ba ngi tegee ci boori maraaj bi pot bi dafa doomitaal am ndoppu bu ñuul amna ebekaay bu ñuulit ci suuf ci booram ngi ame butel bu fa tede.

Mutobu wett ba ngi taxaw ci biir kër gi, ci boori ramaraag bi, ñun ko pt pentirb krim, ci biir kër gi amna bunti kër buñu, am na karoyilu rafet.

Kërgi mun ko wërala tabax bu weex. Ci biir kërgi am na garabyi banaana garabi sorans ci peggi xit gi am na tabaxi bu kareuut. Ci ganaaw tabaxi taax bi amna i nekk amna iy taxti garab.

Flaak bu màndarga jokkoo ci internet bi, mungiy bira ñaari kanam yi weex , flaak bi mungi werta ci kanam yoo yiñuñ kalef ñaari buti bune, ci ro ñu bindafa ci bindi nasara neneeñ jokkoo.

Saaku ba ngi am lu bulo, am rida bu weex, am xonxa, am rêda bu weex, am werta, ci kaw lu bulo li mungi am mandarga jante bi, bu nete te ci digante bi ñu fa def lu bulo.

Bolicheph bu hong xarteg fa neti dogi jenn wuy fry am kaane bu werta ci booram cep bi nig ci jaxase dogi ci karotak ñepbe bu werta ngir teg bol bi ci kaw taabal bu firi nete.

Ki góor ya ngi taxaw ci toll bi juróom ña taya ngi taxaw di xool naar ni te béyekaay bi kenn ka ngi ngopp ci loxo béyekaay bi kenneen ka ngi siga di laal béyeekaay bi seen ganawa ngi am itaati garab.

Haleh bu jigéen ba ngi sol sipa bu bulo am lu doore ak muba bu bulo am lu doore se dina bi baatimbo ba ngi am per yu weex mu ngi takk ceen ak jaaru mu ngiy aj mbagam bi sanni loxam ci ganaaw mngirris lenkal baatam teg meesam ci boppam bi mu ngi taxaw ci beti bunta bu am weer.

Ci afrikane sol solu cosaani afrikaan, muni solbo bu orance, to sol caxa yu am per bu doore, ci per bu ñuul, per bu weex, taka jaaru urus bu rey ci noppami, taka jaaru urus ci kawu joyam bi, mungi musuuru musuur bu cuur bu jaxaso, mu ngi sol lam doore ci loxom bi, ak jaaru doore ci baaramam bi, mungi njamtuñam bi, am buñu weex di reereer bu neex, am ñulaay burafet.

Barabbi lekkeekaay bi ñu ko mbaaral ci biti mbaar yi korget ak banti xanxa ci biir mbog ci biir mbaar bi amna i taabul ak tuugu taabul yu weex tuuku yi nete ak tuuku yu ñuul amna ñaari nit yu tog ci barab bi neeg ci buntabi kaw xanka yimu ngi am fuloor yi fa ac ci peggi bunta bi ñu ngi am garabi fuloor ci biir mbaar bi boy duga ci biir nék bi mu ngi am buntyi weex.

Pakkati garab muy tege ci kaw tambul bi. Pakkati garab bi punt doxa fa nepu pingu mi tuddee ko hydroco sit. Mu ngi am lu weex ci kaw am wetta ci diga bi am ruta bu ñuul ak lu weex ci ron. Ci ganaaw garab bii mungi am beneen katton buñu fa teg.

Moto gelegélebangi sarsee na ñangee duga aparantébang ci kaw ci ganaawam amna tabaxi nékk am plaas bi ñuy wic ci xaaris gbm amna i xar yi romba am góor buy duga ci beneen bunta bi am xar yu nekk ci kanamam amna tabax i bitik ci kanam am garabi taati garab bu nekk ci ganaawam amna fiiri kurang wu jàdd ci kaw moto bi.

Nyaari pat yi dali marakis yi weex yu dende am kenn ci kaw. Ci bi taloon bi ñuul tegee ci suuf.

Perewib jayye kaay bagaas ci éte ci bati garabi ñi eta ci foson yu bare eta ci karami doomi aadama karami golo bayyima golos ñay géleem girav néegi ñax ak ma bi africa.

Xobi fuluur baaki taxaw ci boori garab yi tiirbe amna kulóur bu xonk ambu nete amn xob yu wertax ci ganaawam amnay taati garab fane.

drapp bu am reddi culóor bu hongon bu weex am ci pega bi culoor bu bulo am reddi bidew bi ak weer bi ci culóor yu nete.

Waa jangi tog ci kaw sajaada te ci loxom butel diw butel bu weex diiwy yaram la ak diw bu loxo ci buteel bi ñyung fa rita fuloor bur xala xonk am binda yi nete am binda yi ñuul.

Nit ci jigéen yaang yi dox ci kaw yoon bi si yem ci bi dekka bi ci peggi yoon bi amna i ñax yi fane am garab yu werta amna garabi kokko am garabi cuuni jigéen yaang yi ennd ku ci ne sayi mat.

Ndaw yaa ngi taxaw góor ak jigéen di yëngu ci fo mi ñuy waf voliboll seen biir am na ñaari brom deer yu weex ngi joxe ganaaw nga mi nu gi sol mbu ba yu buloo ci ganaaw seen bu ba yi ñu fari dani ki di fo fo bii di volybol ñi ngi sol mbaxana kenn kangi sol buloo ki sol bu weex ci seen ganaaw ñu ñepp am na yi taati garab yu fame.

Nyaar yi ndawi ñun ci yëngu ci foobu footbal kennka ngi solmb bo bu xonk. Ak tubey bu bulo u kawaas bu gwerta. Ak daala y weex kene ngi solm bubak tubey bu weex ci kolimbubo bi. Am lu xonka loxo cammuñ bi am lu wertax. Am kawas bu weex ak daala yu xala xonk. Fuñuy foye ngi ñaxrang wertax. Seen ganaaw amna iy tablo yi fane ak iy mbaal.

Jigéen ba ngi sol gramb bobu bu lor furi ko dina bi wàccaa. Ngi am woñ bu doore ñaar yi ceti muba yépp ngi am wñ yu doore ceti loxoy bu ci ne ngi am woñ. Bu doore ci mbagga yi tami bu si ne am lu doore. Mu ngi mu suuru nu suuru bu orance taxaw ci kana mi tabax be ci kawb boppam bi noona. Ci tabax ba ngi am tabla bu am rëddi lu doore.

Jigéen ba ngi so roba bu xonxo taxaw ci boor yi tabax bi. Roba bi ci weti càamoñam mngi am jipir, jippir yi ndoxi xaalis, mu ngi teeci loxo càmmoñam kalpe, kalpe bi ndoxi xaalis na taka jaaru bu ànda kalpe bi ,ndoxi xaalis ci ganawa mngi am mutu bu ñuul bi fa taxaw dendak tabax buñ karo.

Doomi séeri ci ñu ngi nete, ñoor, dilanga ci garab bi. Garab bi amna yi xob yi werto amna xob yu daanu ci suuf.

Ci mbiri jokkookaay la ci internet bi ñi koy wa zoom, ni wurni ci bulo am lu weex ri ci biirame ni nataalekaay , moom dina la meyi nga mu na waxtaanak sa mbokk wala ñingay liggéeyal, ci plase buñ mundine ngena gisante di wax.

Naari jaaru lonloŋg, amndahéy or, tegesi kaw malan biweek.

Xalèh bu jigéen ba ngi taxaw ci bunti négg bi sol sipá ak mbubam bu orans mbubu bi ci loxo camooy bi mungi am buum mi peer ci loxo ndey joor bi wetu wenam bi mungi am peer yun fa joku mungi taka cèèn takka jaru mu ngi lèttu tekk muy rèè.

Plate bañi def kanne sunguf tegee ci kaw taabul bi, taabul bi ñu po lal malandu wee, i kaw taabul bi amna pakati kaane sunguf, ñu tudeko siira ci lippeppa, amna sungufi kaane yu tegwa ci kaw taabul.